Nindeeba obuju bubiri, nindeebaho abaana, nindeebaho embuuzi, ebinyatsi hamwe n'emiti

Nindeeba ekinyogoyongo kiri omu kishaka nindeebaho ebinyaatsi ndeeba na n'amaizi gakwera na n'orubaju rwakuriya nindeebayo obuti

Nindeeba enju ndeeba amaizi ndeeba eryato ndeeba emyenda ndeebaho nebaafu ndeebaho nana enju zamabaati ndeebaho nane

Nindeeba abashaija babiiri bari omu kishaayi nindeeba ebinyaatsi nindeeba emotooka zakineekye nindeeba emiti yakinyaatsi

Ndeeba abaishiki bashatu bekoreire ebidomora nindebaho n'akatsigazi kamwe kekoreire akadomora k'ebikopo bishatu ndebaho n'owakagari omwojo aineho ekidomora

Nindeeba abashaija bashatu nindeebaho n'emotooka eshatu nindeeba omushaija omwe akwistye omumpiira bari omu kishaayi nindeeba ebinyaatsi ndeebaho emiti miraingwa

Nindeeba abakazi bakuzina nindeebamu nomushaija nawe nazina, nindebaho ebinyantsi, nindebaho emiti nindeeba ajwire embare yakitaka nana ekooti yakitaaka

Nindeeba emotooka eyekoreire kya trakita nindeebaho abashaija babiiri nindeebaho n'omushaija wa piiki ahekire omukazi nindeebaho na n'emiti

Nindeeba enju nindeeba namabati ndeebaho ekitookye ndeebaho na nendeere ndeebaho n'ebirukwera ndeebaho n'orwigi

Nindeeba emiti ndeeba eguuto ndeeba abakazi, omukazi omwe aheekire omwaana aine n'enku ondijo akwatsire akagyega nindeebaho n'omwaana

Nindeeba omushaija nindeeba amatafari nindeeba itaka nindeeba n'akatiba nindeeba n'amaizi nindebaho n'akati.

Nindeeba omukazi ari omukishaka ahekyire omwana nindebaho ebyakinyaatsi nindebaho n'emiti omukazi ogwe ajwaire ebikomo

Nindeeba abaana bataano ndeeba ebinyaatsi ndeebamu aine ebyasha ndeebamu aine esaati etaguukire ndeeba ajwire bulauzi y'emikono miraingwa

Nindeeba emiti nindeeba kineekye nindeeba akirima nindeeba na n'ebicu nindeeba na n'ebinyaatsi

Nindeeba ekanisa nindeebamu omusharaba nindeebamu n'amadiriisa nindeebamu entebe nindeebamu n'abantu

Nindeeba abantu bari aha maato nindeeba omukazi na n'abaana ndeebaho ebinyaatsi nindeebaho enju

Nindeeba omushaija aine egaari eriho ebitookye ariyo nabisindiika omurubaju y'oruguto harimu emiti harimu n'ebinyaatsi hariho na n'abatsigazi

Nindeeba embuzi eriyo nerya ebinyatsi neyiragura erikwera eine nomugoye hariho nana harimu nana ebinyatsi

Nindeeba obuju bubiri nindeebaho emotooka , nindeebaho ebinyansi ndebaho ebinyansi byomire ndebaho emiti ndebaaho ekisiniya